hayssan gita aaho abbay woykko haaththey eelidi dizays beettees izikka keehippe dalgakko izappe gu7era gita wurati beettetes

hayssan daro asati beetettes isti dizasoyka kowaase ka7izasokko kowaase ka7izasan isti xeellishenne be'ishe deettes

daro dereti eqqidi deettes ista giddonka pooliseti woykko dere siiqotetha naagiza asati deettes daro asatikka ba huphe bolla lanxila oyqqidi deettes

daro dereti shiiqidi oydde bolla uttida istas qooday keehippe darokko istika dizasoy keeyippe bazzoti ekkidasokko istafe guye baggara daro mithatinne daro boolomida mithati bettetes.

Hayssan daro aawati woykko ceegida aawati bettettes istika gammo dunguza may7o mayda isti mayda mozika keehippe lo7izayssakko istika be kushen guufo oyqqida

daro dereti issi dubbusha woykko duulata bootan shiiqi uttida istafe eedzdzati sinthen uttidi deettes ista gaaththanka kippe ka kunthida woykko ceeyga asatikka deettes

daro asati shiiqidi uttida istika keeyppe lo7izaytakko ista sinthanka muuzeynne dumma dumma ayfaype qommoti deettes izikka keepe miikko mal7izayssakko

daro asati issi bolla shiiqi uttida istika dumma dumma macatinne dumma dumma addeti deettes isti mayida mawozikka gammo dunguza geetettes

Hayssan daro asati deetees. istikka yelage naytakko. Istikka mayidayssi gaamo dugguza geetettes. be gamo dunguza mayidi issippe uttidi deetees.

Daro asati shiiqidi makina achan eqqida izzatappe issi issi asati makina bolla be iqa caanishe deeetees istta achankka dumma dumma iqati deetees.

hayssan daro asati bettettes he asatikka issa issara idimiti she beettosonna he asata giddofe nam7u asati pe kushin maata woykko irxa cililla maata oykkida

Aazaya tani be7ashe dizay giikko daro asati issi kifile gaathen shiiqidinne ubbaytikka lo7izayti eqqidayssi qas izappe guuthatikka uttidi dizayssi hayssan qonci beettees.

Hayssan heedzdzo asati beettettes istika orde asatakko istafe goye baggan asi uttonta oyddeti deettes he oydeta qummoykka booththukko.

issi aahonne dalga gidida demban haaththay eelidi woykko shiiqqi dizay beettees heaththa he giddonka aadhdhi aadhdhidi aadhdhi aadhdhidi maatay dolidi dizays beettees

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko ee daro asati shiiqidinne issi kifileza giddon utidi muleytikka hara asati eqqidi haasayizayssa shiyishe dizayssakko

daro asati issibe shiiqidi oyden uti deettes ista sintzanka heedzdzu xaraphe bolla shaashay dees asata qoodeykka keeyppe darokko

Daro asati oge bolla eqqida he asatikka be kushen datettidi ooththettida dungozaza oykkidi eqqida ista sinthara aaho ogekka beettes.

Daro derey shiiqidi aaho woykko dalga demban eqqides izatappe daro asati be kushe dhoqu isti micidi deettes sintha baggara heedzdzu aawati ba kushen toora oyqqida istika be qoode ziqqi isti woththida.

Hayssan eedzdzu nayti beeteetes istika kuwaase kaasanchakko isti mayda mayozikka keeyeppe lo'izayssakko hayssi keeeppe lo'izayssa hayssi qoncisidi bessees.

Daro asati uttidi deettes .Ista giddoppe issi nazi qeesakko .Hanko nam'ati dawutera xeellishe woykko xaafishe bettettes. Istafe guye baggarakka aaho keeththay beettes.

daro asati issife shiiqidi uttida he asatikka ba upheen qoofe woththida ista giddofe issinazi qoofe woththerenna he asata giddofe nam7ati ba ayfen manaxara woththida

issi aaho keeththan daro asati uttiri deettes istika qooday keehippe darokko ista gatta macaykka addetikka shiiqi uttiri deettes isti issifetethan uttidi sinthen haasayettiza haasaya siyishe deettes

Hayssan iissi adde eqqides izikka ba ayfe bolla manaxire wotides. izi mayido kootezi karethikko. ggaththarakka shurabe mayidees.

Issi aahonne dalga keeththa gaaththan daro asati uttida he asatappe nam'u maca asati sinthera uttidi ba huben qoofe woththida ista milen dizadezikka be huben qoofe woththides

Hayssan issi addey beettees izikka kareetha mayo mayides ba kushen mayke oykkides izappeka guye baggara nam7u asati ba kushe duuna bolla oyqqida.

hayssan daro asati deettes istika haaththey bollafe duge gogizaso biidi eqqidi xeellishi deettes istas qoodaykka keehippe darokko

hayssan daro asati deettes izetikka nam7atakko nam7atikka abbafe mole ekkishe deettes nam7ati mayda may7okka keehippe booththukko

issi maata keeththa sinthan nam7u laaqati antishi deettes he keeththazikka maata keeththikko izappe guye baggara mithatikka beettosona

Hayssan issi macashiya eqqadus izakka keeppe lo7iza may7o may7ada eqqadus izakka be huubeza goozettadus iza dizasoska keepe lo7izasokko.

hayssan aaho gube woykko dembay beettees izan qasseka asati shara kammidi aqizayssi woykko iza gaaththan gelidi uthes beettees izappe sinthe baggara birday birdetu tires beettes

hayssan nam7u addeynne nam7u guuthanayti betetes istika issi medho may7o mayda izeta giddoppe macasiya ba hu7e puuddada wothadus

issi aaho demban woykko dalga demban haaththay eelidi dizays beettes izappe guye baggara zumati beettosonna qasseka dhoqu gi nu xeellishin saloy shaaraykka beette

hayssan issi macashiya dawus izakka keehippe lo7ezaarukko dhoquuhistada issi misile oykkada bandira malatizayssa oykkada dawus izakka ba huphe bolla qoofe wothadus

Hayssan issi macashya dayus izakka tukke shaayashe dayus izi sinthanka bootha sineti deettes izippe sintha baggara addeyka uttinees

Macatinne addeti issife shiiqidi gashshe naytara poto dendishe deettes istika keeppe lo'izaytakko ista giddofe issi macana be huuphe qachada wothadus

hayssan nam7u asati beettetes istika macaranne adderakko be kironka eedzdzunayta idimmida isti dizasoyka keehpe aaho keeththikko

Daro dereti eqqida hedereta giddon macatikka attumati qasseka guutha woykko gashshe nayti beettettes he asata giddofe daroti laxana goozettidi deettes

heedzdzu maca nayti eqqida istika keeppe lo7izaytakko izeta kushenka maatanne mith oyqqida istafe guye baggarakka daro woratinne mithati beettetes

hayssan issi macanaya bandariya mayada eqqadus izakka dizasoy haaththe shoore woykko shaafay goggizasokko izakka shuchcha bolla uttadus izippe sintharakka zumay bettees

hayssan issi addey kaatti ekkidadey eqqididees izikka gaammo dunguza may7o may7des qoodherakka booththa may7o xaaxides

aaho denban oykko dalga denban haaththay eeliti dizays beettees izappe guye baggara dhoqu gida zumaykka beettees pude dhoqishin saloykka beettees

Issi macanaya eqqadus izakka gammo dunguza may7o may7adus he macasiyakka ba kushe dhoqu istadus issi kushsezanka guufe oykkadus.

Hayssan daro asati deettes istika worati ekkida bessan aaththey du'e bollafe du'e woggizason eqqidi deettes istas qoodaykka keeeppe darokko ista achchanka maatay beette.

Hayssan issi gashshe naya gede soo gelashe dayus sozikka maatappe keexxetteda keethxakko izappe guye baggara daro michati beettettes sintherakka maatay beettees.

hayssan gita pooqeti deettes izappe sintha baggara haathteti pude salo pocishe deettes izikka keehippe aaho meedan dees izas medhozikka keehippe loo7ees

issi aaho woray beettees izikka keeyppe mithay diccidayssinne maasati diccidayssi beettees iza gaaththarakka qeeri ogey asi hantizayssi beettees

Hayssan asa nayti xaqamettiza silken gelidi asara woykko dumma dumma miishata asi beyana mala haniza aplikeesheti bettetes istafe leemisos feesebookey tikitookkeynne dumma dumma miishati bettetes.

Hayssan zo'o miishi beettes iza bollaka amarathora takis giza xuufey beettees izikka bicati bessidayssa bolla xaafetides xuufeya xaafetorakka booththuka.

issi addezi beettees izikka ba kushen mayke oykkides izi mayda ma7ozikka karethikko gaaththarakka booththa may7o maydes be ayfe bollakka manaxara wothidees

Daro asate beettettes ista sintxanka gita aaho pomparawoykko hayllandera zaytey uttirays beettees ista giddofe issi naya ba som'o bolla maske wothae.

hayssan daro qeeri nayti woykko guutha nayti booththa dabutera pe sinthan micidinne izappe nababishenne xaafishe bettetes he naytas qoodaykka darokko

Issi addey eqqidi bettees izikka karetha may7o may7ides izappe guye baggara shubon direttida dirsay de7ees izi addezikka keeppe lo'izayssakko.

Hayssan daro keeththati bettetes ista sinthanka buurattidi ekkida mithatinne dumma dumma birdati birdati dizays bettes bollarakka maabarate shiwoti kanthidi bida.

hayssan nam7u pooley eqqidi beettees he pooleta bollarakka maaburate shuboy woykko kornte shuboy kanthidi kanthidi bizayssi beettees izappe garse baggara mithatikka beettosonna

issi macashanne issi nay beettees yizappe gede baggara suuqe woykko asay kath gelidi mizaso bolla baggara hashshu saro yideta gizays amarathora xaafettidi

hayssan ta beyashe dizay issi gashe naa malatiza siyiley beettees izikka ingilishera xoofetida takisi gizayssara qashe turtides izas medhozikka booththu

issi aaho keeththa giddon daro asati bettetes istika komputere bocherechishe woykko izappe nababishe beettettes ista sinthanka daro haaththeti deettes

hayssan gita pooqey beettes izikka keeyppe lo7izayssakko iza sinthanka asati deettes hayssika asay bira gelthidi woththiza banke geetettes

hayssan issi miishi beetes izikka silke woykko dumma dumma baatire charjizaso naaqidi woththidayss xuugetira woykko eexxidayssi beete

Daro dereti issi kilaasse gaaththa woykko keeththa gaaththan uttidi deettes izetikka poolise geetettetes istika xaabishinne woykko izgishe bettei

hayssan ta beyashe dizay woray beettees woraza giddorakka pudda alidi cuwa malatiza shaaray pude dhoqu ogiti pudde salo bishe beettees

Asati nam'ati eqqidinne nam'ati uttidi deetes. uttidi didayti boththa mayo mayidi ichchidayssa akkamishe woykko xeelishe deetees.

deretetha siiqotethanne ooshi dhayssiza issi wolqama poolisey eqqidi beettees izikka maydamoozi karethikko izas huhe bollaka qoofey beettees

Issi addezi eqqides izikka bollara zo7o koote mahides qasseka karetha surekka karetha caammaka aaththides be ube bolla qoofekka woththides

Daro derey shiiqidi issi bootan beettes he dereta giddofe daro asati poolise takko ista gaaththanka nam7u addeti bettettes istika sinthan zo7o miish ziqqi istidi izappe qa akkishe betteti.

Hayssan aaho ogey beettes .Idarakka gede daro asati meecishenne haaththi tubbo oykki diizan pistishe beettetes. Izappeka gede sintha baggara keeththati bettetes.

Aaho denban issi ginbey ginbetidi woykko keexxettiizay beettes iza sinthanka maataykka dees pude baggara mithatinne dumma dumma maatati bettettes

Gita keethay woykko gita pooqe beettes iza sinthan issi mithiya beettawus izaka buro diccashe dawus izippe guye baggara toophphiya banddirayka beettes.

Hayssanka tani xeellizay aazey giikko asati shiiqidinne gammo dere asati shiiqidi woykko tamarida asati shiiqidinne issi bessan uttidi issa issara to bishe dizayssa beyays.

daro asati issi aaho keeththa gaaththan uttida isti uttida dizaoska ka7eppe lo7izayssakko sintharakka tumma dumma ordenne ka konthida asati bettetes

daro a asati eqqidi deettes istika keeyppe orde asatakko ista giddope issinezi booththa may7o may7des qasse heedzdzu addetikka be ayfe bolla manaxara woththida.

daro asay issife shiiqidi eqqides ista sinthanka issi misiley beettees hani baggara qasseka keeththayka beettees he asas goodaykka keeheppe darokko

Hayssan keehippe lo'iza keeththay beetes. iza sinththankka issi makiinay eqqides. he kamezikka lo'izayssakko. izappe heni bagara mithay beetees.

hayssan gita kaamey woykko gade goyiza kaamey asay keeththa keexanas bolla bookkizayssi beettees izikka beeqo wode dhoqu istidi dees

keehi gitanne wolqama keeththay ginbetti dizas beettees izikka daro aqosoranne daro gelizasora keezasora dizayssakko iza sintharakka issi kaamey amotishe beettees

hayssan keeyppe lo7iza booththa qalamen tiyetida woykko gorpettida keeththay beettes iza sinthan mithatikka bettosonna iza garsan daro asati bettettes

Hayssan aawo keeththay shuchchafe ginbetidi keexxida keeththay beettees izas medhozikka booththukko izappe sinthe baggara kaametinne asati hammottiza ogey beettes

Hayssan eedzdzo asati beettetes ha heedzdzatappe issi neya macakko hanko qasse nam'ati addekko issi macayra issi adezara sarotishinne issi adde qasse miicishe beettees.

Ahone demba gidida bessani ginbe keeththati issi bolla shiiqidi dizaysi betes he keeththazikka tamar nayti izan gelidi aqqizasokko.

Hayssan daro asati keeththa salo mala qalamen gorpetida keeththa sinthan eqqida he asatikka qese duuxa may'o maydi eqqida he asatappe he keeththafe guye baggara cillida mithay bettees.

heedzdzu asati uttidii de'ettes istika kaththa mishshenne uushsha uyishshe de'ettes izeti may'da mayoykka issi mala booththukko izetappe guye baggarakka daro asay beettees

Keehippe lo'iza keethay beetees. iza gaaththankka eexiza poo'o imiza ampuleti beetetes. he keethazikka keehippe lo'izayssakko.

ichaso asati issife eqqidi deettes istafe oydday addekko qasseka issiniya macakko macayakka booththa may7o mayadus oyddu addetikka ba kushe idimmidi deettes

Heedzdzo asati beettoso na hayedzdzatappe issi niya macakko qasse anko nam7ati addekko haytafe nam7issi macara issi adezara naa idimmida.

daro asati issife shiiqidi gannaranne xadera gidi uttidi deettes ista achchanka issi macashiya deawus he macase sinthan komputere woykko laabtoppe giza miishas de7ees

Keehippe lo'iza so woyko xelanas keehippe lo'iza Soni daro asati shiiqid heniranne hanira issipe utida issita sintharaka xaraphe masatiza aaho eqay des.

Daro asati shiiqidi deettes istika issi bolla shiiqidi harggiza asa masatidi deetes istape guye baggarakka keethay keexetti uthidaysi beetes.

Issi macasaya eqqadus izakka keepelo izaarokko izis medozikka booththukko izakka ba kushen mayke woykko asas haasayiza miishaza oykkadus.

daro asati issi keeththe giddon bettetes istafe sinthe baggara eedzdzo asati eqqidi ista zorishenne tamarsishe dizayssi beettees istas qoodaykka darokko

Hayssan oyddo asati bettetes oyddatappe nam'ati be kushen waraqata oykkida ista giddofe issinazi booththa may'o maydes qasseka issinazikka karetha may'o maydes.

heedzdzu asati eqqidi beettetes ista giddofe issi nazi yelagakko helegazi mayda mayozikka booththukko hanko nam7u addetappe issinazi karetha mayo may7ides

daro asati issi keeththe giddon deettes izappeka issi addezi sinthara eqqidi ista haasayishe woykko tamarshishe beettees haneriya eqqida asata qoodeykka keehppe darokko

daro asati ogera hamotishe deettes hessa ta giddonka macatikka addetikka dooso na iseti mayda mawekka zo7okko isti gixida surezikka karethikko

Hayssan daro asati beettettes istika maxaafa oykko izappe asa nay nababiza miisha oyqqida istafe guye baggara gita miishi beettes ista medhoyka keeyppe lo7oko.

Issi addizi siyile siilishe beettees izikka karethikko izi maydama izikka booththikko izikka siyileza pude qaaphishe woykko kaqishe beettes.

hayssan daro derey issi addezi saketidi woykko meqidi dizayssa xeellanas woykko wochchanas yidi eqqidi oychihe deetes istas qoodayka keehippe darokko istafe buye baggara keeththayka beettee

daro asati issi mitha garsan eqqida izata giddofe issinazi ista tamarsishinne dumma dumma miisha zorishe beettes izeta giddofe daroti be kushe idimmu uttida

hayssan daro asati beettettes he asatas qoodaykka keehippe darokko istafe goye baggara gita keeththay shuchchan keexxettira keeththay beettees

Hayssan daro asi beettees izappekka guye baggara aaho keethi beetees izappe sintha baggara qasseka daro daro mithati deettees.

issi aaho bessane issi kaamey ha sinthe yes issi qaames qasseka gede guye bees iza achanka ampooleti eexaes beettees mithayka eqqidi de'ees

issi dhumi ekkidason woykko kareti bessidason issi keeththay beettees iza matanka bollara maaburate shuboy aadhdhidi woykko kanthidi bidays dees izaachchanka mithatikka de7oosona

issi shooreti ekkida bessan asay chuchcha shiishshidi wothiidays beettes iza matanka haaththi boqati dizays beettees izappe bolla baggara maataykka bete

Shuchchi licettida ogey woykko kobilisto geetettizayssi beettees hoogezikka dumma dumma kaamiti halxotontande boqan metetenta hantana mala go'iza ogekko.

issi aaho denban issi keeththay keexxettidi dees izikka keeppe lo7izayssakko iza sinthanka issi mithay eqqidi dees izikka daro asay aqizasokko

Hayssan buro keexxettishe woykko ginbettishe diza keeththaz beettees e keeththazi sshuchchafenne ashawotappe ginbettidi woykko shiiqi gindettidi keexxettiza keeththazakko.

Hayssan ta be'ashe dizay oge dees. ogezikka shuchchi liccetidi dees. Izappe sinththa baggan daro asi beetees.heni milera hini milerakka maatay dees.

Hayssan daro asati deettes. Ista giddoppe issi addezi dunguza mayo mayidi dees. Bollarakka maahe galba mayidi dees.

hayssan aaho pengey asi gelizasoy beettees iza gaaththanka gita wolqama keeththay beettees iza millen hene baggara hani baggaraka mithati cililidi dizays beettees

Issi macasiha miicashe bettawus izakka be hophen goosse qachadus izippe guye baggara haaththaynne qasseka hene baggara mithati cilili dizays beettes.

Hayssan uge bolla daro asati beettettes ista giddon caalaykkade qasseka naytikka beettettes istafe sinthe baggara shuchchan ginbettida keeththay beettees izappe hene baggarakka maatay beettees.

daro asati issife shiiqidi may7o masatiza miish be kushen dhoqu histo ekkidi ha akkidi yiishe deettes ista gaaththanka issi macashiya beettawusa izatappe ichasati dhoqu istidi aa7eyshe bettettes

aaho keeththa gaaththan nam'u asati bettetes he nam'u asatappe issinaza sinthan komputerey beettees qasseka ista sinthanka nam'u pompara haaththey uttides

hayssan daro macati issippe shiiqi uttidii deettes istika issi mala may'o may'da isti uttidasoykka asay shiiqidii duulata duulatizasokko

nam7u asati uttida istika waraqatay ista sinthan beettees istika ayssi ayssi ako gidi issinaze issinaza beshise beettees ize ta guyerakka gita xaraphe beee

issi keeththa giddon nam7u asati deettes istafe issinaya macakko qasse issinazikka addekko ista sinthan pompora haaththay uttides

Issi addezi uttidi beettes izikka poolisekko be kushe xaaxi woththidi ha xeelidi uttides izappe guye baggarakka sarawo mala medhoy bee.

daro asay shiiqidi issife istafe baggays uttires baggayti eqqidi deettes istafe guye baggarakka keeththayka beettees qasseka mithatikka dumma dumman cilateti bettetes

Hayssan keehippe booththa keeththay beettees isa sinthanka daro aaho denbati deettes iza medhosikka kepe lo7izayssakko izikka dumma dumma maskoteti deettes

hayssan daro asati bettettes istafe issinazi hukkidi dees hanko asas eqqidi dees istafe sinthe baggara qasseka bandiray beettes

hayssan wolqama kaame beettees he kamezikka katamatappe buurata pittidinne issife shiishshidi makinata bolla aaththidi madabara qachidi qachidi caanidi haraso ebishe beettees

daro asati oge giigissishe beettettes he ogeyarakka aazis maaddize gizassa gidikko makinatinne kawo metani izara hamuttana mala maaddes istika giigissishe beettetes

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati ooge lanqeza limates giidinne lahaalidinne qase iza geedo indege naa ooththanas ooththishe dizayssakko

Hayssan daro asati bettettes he asatikka akaafa oykkidi olla bokkidi ollafe iita miishata kessishinne woykko pittishe geeshshatetha naagishe bettettes

hayssan daro asati oge giigishshi bettettes istika be kushen pito woykko peexa oykkida istafe guye baggara daro mithatinne dumma dumma kaameti beettettes

daro asati issife shiiqidi makinay buurata harasoppe pititidi dizayssa ehidi qoldayssa shiishshishe beettetes he asata qoodaykka heedzdzukko

daro asati issife shiiqidi dera geeshshatetha naaganas pittishenne pittidayssa qasseka dumma miishan aaththi ekkidi bishe deettes istafe guye baggara mithati bettettes qasseka hene baggara keeththaykka de'ees

hayssan makinay qoshasha oykko buurata darosoppe ehidi yeggizays beettees izikka gita makinakko izas medhozikka booththukko iita buura miishatikka keehippe darokko

Hayssan daro asati deettes istika be kushen pito oykkidi pittishe deettes istas qoodaykka keehippe darokko istika dumma dumma ma7ota ma7ida.

Aaho ogen issi indiya beettawus izakka ogappe pittatanne buurata dooniya woykko madabaran aaththashi beettawus iza maydamayozikka galal'o malakko.

daro asati issife shiiqishidi zoretishe woykko issi issara haasayishe deettes istika qeyeppe dhoqa woykko timirte tamaridi wursida kawo osanchata geetettidi erete

Issi keeththa giddon issi macashiya eqqadus izakka lo7iza mayo mayada dawus izippe hene baggarakka issi potoy haa beettees izis aqimeykka keehippe addusakko.

Hayssan cora asati woykko kawo oosanchati issi kifile gaathi gelidi daro asata haasayisishinne qasseka komputere bocherechishe de'eettes he asata giddonka macatikka de'oosona.

Dumma dumma asati shiiqid eqida , istappe nam'u asati issi macayra issi adera hasa'ishe woyko zoretishe de'etes.

issi addezi eqqidi betees izikka mayke ba kushen oykkides izi mayda mayo izikka karethikko gaaththaraka booththa may7o maydes

daro asati gadaranne qasseka makinara gididi be sinthe bolla taapela dhoqo histidi bilxiginna parte shiiqiza asata giza xuufe oykkidi hamutettes

Hayssan daro asati uttida istika keehippe lo'izaytakko ista sinthanka aaho xaraphey dees xarapheza bollaka istas dumma dumma ushati uyshe deettes.

Daro parati haatha giddora hamettizays woykko woxxizays beettees he parata medhoyka boothuko iattika lo7izayta woykko malaalizaytako.

Hayssan daro asati eqqida he asatikka be huphe bolla qoofe woththida isti woththida qoofezikka gammo dunguza geetettidi eretes izatappe guye baggarakka mixati bettetes.

daro dereti issi aaho ogen eqqidi deettes istas qoodaykka kee7ippe daroko ista guyen keeththay beettes hene baggara hane baggara qasse mithatikka beettosonna

Hayssan aaho keeththay beettees he keeththa giddon issi mala may'o woykko booththa may'o mayda maca naytinne attuma nayti ba payyatethas isporte ooththishe de'ettes

Daroti issi bolla shiiqidi eqqida ista gaaththan qasseka dumma dumma may'o woykko gammo dunguzo may'o may'idasati deettes ista sinthanka xaraphey beettes

hayssan eedzdzu asati bettettes istafe nam7ati gaammo dunguza may7o may7ida issi nazi guye baggara eqqidi ista poto denthishe dees istika keeeppe lo7izaytakko

Issi keeththa gaaththan issi addezi eqqides izikka ba aype manaxara woththides iza sintharaka mayken aasayishe beettees izappe guye baggarakka posterey uttides.

Issi soo gathan ichaso asati eqqida he ichchaso asatappe eedzdzati macakko hanko qasse nam7ati addekko histika ba ayfe dhoqo istiti xeellishe deettes.

hayssan nam7u asati deettes issinea macakko hankoyssi qasseka addekko nam7ati issife uttidi issi issara zoretishe deettes

hayssan nam7u asati bettetes istika nam7atikka macakko be ube bolla bolla goosse woykko shaashe qachida izatikka ississara xeelettishe miicishe bettetes

aahonne dalga bessan daro asay issife shiiqidi dees izikka macanne addekko izappe goye baggarakka aaho keeththay keexxettidi dizays beettes izappe sinthe baggara aaho denbaykka beette

hayssan hedzdzu asati beettettes ha eedzdzu asatappe nam7ati kare dere asatakko ista giddon issi tophi adesikka beettees ha kare dere asatikka keeyppe booththukko

hayssan daro asati deettes ista giddon issi addezas hu7eykka bo7atides izetappe issi addezi ista waraqata miicidinne bessishe dees

hayssan daro pooliseti eqqida he poolisetikka keehippe boncho hasakko izeta giddofe issinazi makinata naagizayssakko makinati tirpe caanonta mala naagiza addezakko

Hayssan issi adde eqqides . Izikka ba kushen maykke oyqqides. Izikka huuphe bolla qoophe wothides. izi mayda mayokka boothikko bolla bagara xibaben maxetida xibabe dees.

Hayssan oyddu asati bettettes oyddatappe nam7ati poolisekko hanko nam7ati eqqididetes ista giddofe issinazi zo7o may7o ma7i dees hanko issina qasse makina xeellishe dees.

hayssan dere siiqotetha naagiza pooliseti eqqida istika qooday darokko ista gaattanka macay dawus

hayssan issi addezi eqqides haddezikka asa nayta gaaththan ooshinne olay baynda mala ooththizadezakko izikka mayke oykkidi haasayishe woykko zorishe beettees

hayssan issi addey de7ees he addezikka poolisekko izi mayda mawuzikka salo malakko iza tira bolla bandiray bettees izi be hophen qopfekka woththides

Hayssan nam'u addetinne issi gashshe nay beettees ista giddofe issinaze poolisekko he poolizas geesaykka adussekko hanko nam'ati zoomayo may'da.

Hayssan heedzdzu asati beettetes heedzdzatappe istinazi poolisekko he poolisesi maagere giza barzafeza qachidi be hashe bolla woththidi hantishe beettees.

daro dereti issi keeththa gaastan de7ettes istika kaxida katxafe ekki ekkidi ekki ekkidi salpetidi mishenne beyssa ekkishe deettes

hayssan daro asati eqqidi deettes he asatappe guye baggara sanche caanida gita makinay beettes iza bollanka issi attumanay ba kushe dhoqu histidi ichides

Hayssan oyddu asati beetetees. ista giddon issiniya maccakko hankko heedzdzati addekko isttappe guye bagara mastote dooya dizayssi beetees.

Hayssan nam7u asati beettettes nam7atikka issay addekko issay macakko addezi kare dere asikko ista sinthanka ayllandera haaththi uttides

hayssan issi addey dees izikka ceeggi bessidayssakko izas hu7eykka bo7akko iza sintharakka maykey uttides izikka haasayishe dees

Aaho dembba woykko dalgga demba gidon issi addezi hokkidinne puute woykko doliza miishshe tokishe beetees. izikka ba huuphe bolla qoobe wotidees.

issi addezi eqqidi dees izappe goye baggarakka daro mithatinne cilila maatati bettettes izi maydamayo izikka booththukko izikka a bagga xeellishi dees

hayssan keeeppe ceeggidi woykko orde addey beettes izikka aatti shiistidi xeellishi dees izas izi may7ida mayozikka karethikko gaaththarakka booththa may7o may7ides

asati mith tokkishe woykko ollabe ookkidi izan naaqishe beettetes istas qooday heedzdzukko istafe guye baggara daro mitatinne cilela maatati beettetes

Hayssan issi addezi beettees izikka zo'okko izikka a kase itph oya kawokko izi may'idayssikka karethikko iza sintharakka mayke ha uttidi dees.

Hayssan daro asati uttiri deettes histika qooday darokko isti sinthan ayllandey aaththera uttides izata giddofe issi awuzi hokkidi xaafishe beettees.

hayssan daro derey eqqides he derezikka daroti macakko iza gaaththa gayshe naytikka deettes he asas issife gede sinthe hamottishe beettees

hayssan oyddo asati bettetes he asata sinthanka dumma dumma ayfafetinne qasse kathati beettetes ista sinthanka haaththey haylandera woykko pompara de7ees

Keeyippe lo'izadey beettees izikka uttidi dees izikka hu'ey bo'atana guuthara bishe beettes izas sinthanka buuchey boro dolishe dees

Issi addes uttiri dees izikka keeyppe ceeggidasekko izikka ha tish shiistidi xeellishe beettees izas medhozikka booththkko izi mayda may'ozikka karethikko.

Hayssan daro asati eqqida istika dumma dumma mawumaydi heqqida ista gaaththapfe issi nazi be kushe be som7o bolla oykkidi dees issi nazi qasseka qantha qonxa gixides

Hayssan daro asay beettees. he asata giddoppe nam"u ceega asati uttida. he ceega asati baqo huphen koppiya gaammo dungguzza koppiya woththida.

Nam'u asati beetettes istika issi miishi asay lo7idi beyana mala pooqidi woykko qaaridi asa bessihe deettes isti diza keeththazikka keeppe lo7izayssakko

Ichasu asati eqqida istta giddofe issiniya maccako nam7atiheni baggara qasseka nam7ati hani baggara gididi oyddu addeti deettees.

heedzdzu asati bettettes ha heedzdzu asatikka dumma dumma miishe taapela mala eqqidayssa qaaridi asay nababana malanne xeellana mala qaari wothida

Hayssan issi bootan daro asati deettes he asata sinthanka muuzey matabara woykko duuniya kumidi dees izappe baysishenne shamishe bettetes

issi keeththa giddonne daro asati shiiqidi eqqida izeta giddofe nam7u asati uttidi deettes ista sinthanka eqa bayiza shantay woykko borsay beettees

hayssan dumma dumma ayfe ayfetinne qasse asa nayti miza daro miishati hayssan matabarra eqqidi deettes asatikka izappe shammishenne bayzishe bettetes

daro dereti oge bolla beettoso na he hasatikka dumma dumma ayfaapeta bayzizaytinne qasseka bayzizaytapfe shamizayti beettoso naa ista achanka issi kaamey eqqides

hayssan daro asati kaame togidi beettes isti togida kaamezikka karethikko guyerakka doyakko doyezanka asati uttida istafe sintha baggara mithay beettees

Hayssan nam'u asati beetetes. isttikka dumma dumma keetha gaaththan deetees.hani bagara issi nayiya eqqa bayzashe de'awus. issi naazikka bayzishekka dees.

hayssan daro asati deettes istika nam7u baggara deettes hene baggara dumma dumma asatikka deettes qasse hane baggarakka dumma dumma asati deettes istas qowadaykka keehippe darokko

Hayssan oyddo asati beettettes he oyddatappe guye baggara kaameti olla bookkiza woykko oge giigissida kametinne qasseka biitta caaniza kameti beettoson na.

Issi macashaya aaho demban zal7e zal7ashe bettawus izakka santhe qacha qacha bayzizarkko he santheta giddofe issi kacho dhoqu istada wothadus izippe guye baggarakka daro asati santhe bayzettes.

daro asati aaho ogera woykko denba ogera hamutishe beettetes istas qoodaykka keehippe darokko ista sinthanka kaamey beettees istafe guye baggarakka mithatikka bettetes

hayssan issi macasiya beettawus izakka shaafay bollara duge goggizason eqqadadawus he macasiyakka keype lo'izarokko izakka ba kushe dhoqu oththada ba hupe oykka uttadus

Gita haaththay duge goggizayssa sinthan daro asati eqqidi deettes istika lo'iza booththa mayo mayida haaththayka kehippe lo'ethidi duge goggishe beettes

Issi macanaya beettawus izakka ba kushe dhoqu histada wothadus idzis hupe bollaka qoofey beettees iza mayda mayozikka karethikko.

issi addey eqqides izikka aa simmidi kushe lhoqu istiri dees izappe goye baggara aaho biittay woykko zumay bettees iza acharaqa haaththetinne dumma dumma mithati bettete

Daro gashe naytinne adde bena dandayida asati betetees. isttikka issippetethan shiiqidi ha sinththe xeelidi deetees. isttappe guye bagara gita miththay beetees.

hayssan issi asa kushe beettees izikka gede daridi akkidi diza wora bolla be kushe micides he worazikka kehippe lo'izayssanne malalisizayssakko izappe sintha baggara zumaykka beettees

Aaho keeththay beettes iza karenka daro asati shiiqi eqqidi ha xeellishi deettes asatappe sinthe baggara keeppe cil7i cil7iza maatati bettetes

Hayssan issi macashya xillatappe dadettida gaammo dunguzo may'ada uttadus iza ka keeppe lo'izaaronne qasseka bewee pixada uttidarokko.

darora asati aaho dembara sinthe hamutishe bettettes istas qoodaykka keehppe darokko istafe guye baggara eqqi diza mithatinne dumma dumma asati beettettes

Tamareyay keeththan tamar nayti issi mala mayo mayidi salpetidi eqqida istas qoodaykka keehippe darokko ista giddon attuma naatikka maccanati doosonna.

Hayssan daro asati uttida heasatappe daroti tamarekko issineya baayfe bolla xeelliza miish wooththadus qasseka issineya kompitereza bocherechashe woykko gora gorashe dawus.

Hayssan issi addezi komputere boshechishi dees izappeka issi naazi ba ayfe bolla xeellize miishaza woththidees he ni baggarakka issi macasiya booththa laxana goozada xaafashe dawus

hayssan dumma dumma asati deettes istika salpetidi banatetha eriseza matawaqa kessishenne qasseka issi addezi istas kessidi kessidi ista suntha xaafishe beettees

daro asati eqqidi deettes istika salpetidinne madada madadan ba sunthu xaafishenne qasseka baraqata bolla woththishe deettes istas qoodaykka keeppe darokko

Hayssan cora asati issife shiiqidi deettes ista gaaxanka gashshe naytikka deettes ha gashshe nayti uttidi deettes hanko izappe issi addezi zo'o koote maydi beette

Daro dereti madada madadan oge duunan salpettidi eqqida histika laxana may'o goozettidinne woykko dumma lo'iza mayo may'o maydi hantishe woykko eqqida.

Hayssan daro nayti deettees isttafe hani bagaara issi addey uttides heni baggarakka issi maccashiya dawus nam7atikka kompitere xeellishe deettees.

Daro asati issife shiiqidi uttida he asata qoodaykka darokko ista giddofe daroti issi mala may7o may7ida istafe melle baggara mithati eqqida

hayssan daro asati madadara woykko salpera eqqida he asatappe sinthe baggara nam7u macatm bettettes ista giddonka nam7u addeti be kushin silka oykkidi oykkidi eqqida

Hayssan daro gashe nayti issippetethan shiiqidi eqqqqqidi uttida izata giddope issi naazi uttidees histikka tammare naytakko histi mayida mayyoza medhozi issi malakko.

hayssan heedzdzu asati beettettes ha yeedzdzatappe nam7ati dumma medho may7o may7di xaafishe deettes hanko issinazi uttidi isti xaafizayssa xeellishe dees

Daro asati deetes.istappe naum'u asa heedzdzu asiat utida hankko daro asay eqqidi des.uttiad asati asata xaafishenne ista sunthu oyqishe beetes.

hayssan eedzdzo asati beettetes ha eedzdzatappe nam7ati addekko qasse issi naya macakkon izeta giddofe issi addezi kompitere bocherechishe woykko xeellishe beettees

Daro asati shiiqidi oydde bolla uttida istika mithi diza mitha garsan shiiqidi uttida izatappe daroti macakko izappe issi addezi gede sooza gelishe dees.

hayssan daro asati deettes ista giddofe heedzdzati eqqidi deettes nam7ati sarotishe deettes issi addezikka mayda maazi keeyippe zookko hankoyssi be qoodhen unguzo xaaxidees

daro ye lagati issife shiiqidi ha sinthe xeellishi deettes istas qoodaykka geeyppe darokko istika keeththa garsan uttida ista mayda mayoska issi medhokko

aawo demban kuwaase kasanchati kuwaase ka ishe beettetes isteka issi medho mayo mayda istafe guye baggara mithatinne dumma dumma maatati bettettes

Hayssan daro kuwaase kaasanchati kaishe deettes istika issife shiiqidi ufayetishe deettes istafe guye baggara ista wochchiza daro dereykka dees.

issi aafo demban kowaase kaasanchati be mayuza maydi kowaase meeda woykko ka7izasa gelishe beettettes istafe goyrakka daro asati ista xeelishe deettes

Hayssan daro macanayti de'osona istika issi medho may'o maydi woxxishe deettes isti mayda mayozikka keehippe lo'izayssakko.

Hayssan issi addezi dees izikka timirtte ministtere geeteettidi erettees izi mayida mayozikka boothuko be huuphe bollaka qoofe wothides.

nam7u kowaase kaasanchati awoden akowaase ka ishe deettes issinazekka betoho bolla kowaaseza oyqqides istafe goye baggarakka gita mithati bettete

Hayassan maashiney dees hayssika izas medhoya kareethiko garsse baggara luuketa haa geeshi kessishe dees bollara issi luukey uttidi dees.

issi shuchcha woykko biitta phalqiza woykko goyiza biratay beettes izikka nam7u sorakka goyizayssakko izikka mithan qachettidi woykko xaaxetidi uttides

Hayssan daro miishati haaththafe woykko ashawoppe ginbettidi keeththa keexanas asay giigish dizayssa bessees izikka keeththe keexxettana maaddizayssakko.

hayssan gita kaamey eqqidi dees izas medhozikka zo7okko garsera iza goomazi kareito izakka birshidi lo7ethishe deettes

hayssan daro makinati issife shiiqidi deettes istas medhozikka keehippe lo7izayssakko hayssi makinatikka issi bootappe issi boota asay bana mala maaddes

daro aasay beettees qasseka booththa makinatinne dumma dumma lo7o lo7iza lo7iza miishati de7oosona he asata sinthanka gelizasoy de7ees izappe sintha baggara karetha miishikka beettees

issi dalga oge bolla nam7u attuma nayti motore laaggishe deettes he asatappe sinthe baggara daro asaynne dumma dumma keeththati beettettes

daro dereti issife shiiqidi uttida istika keehi lo7izaytakko istafe sinthe baggara kaamey eqqides ista giddon issinazi keehidi ceegge ekkidayssakko

daro asati saykile togidi ogera pudde kezi kezkezi kezi yishe deettes ista lanqenka gitanne wolqama keeththay bettees goye baggarakka issi mich bettawus

Aahonne demba gidida ogera kaamey hammutishe beettes he kaamezikka eqa caaniza kaamekko izappe duge baggara mithati beettettes sinthe baggarakka aaho ogey beettes

Hayssan issi adde beetees. izikka hanto danda'onna addekko. Hantto danda'onna gishi dumma eqqa ekki di iza bolli hamutishe beetees.

Daro asati nam7u tohora amottiza kaame woykko bishkilite giza makinoyo togidi woccishenne iza bolla kayishe bettettes istafe go7e baggarakka ginbe keeththati bettosona.

Aaho ogera issi macanaya kaame woykko motore togada bashe dawus he ogeza sinthanka issi addes aha hammottidi yishe dees hezappe ene baggara maabiraate pooletikka eqqida.

Issi be medhetetha bolla metoy gakkida addezi masaraza bolla uttidi hamtishi dees haddezikka kushen booththa madabbara eqawokkite

Hayssan siiley beettees. Izikka asa kushe masatiza issi xoqqu ottidi issi erizoti ekkida miish xoqqu ottidi dees .Izi giza issika gumurekki komishin giza xuufeyka bettees.

hayssa buro keexxettiza woykko ginbettiza keeththay beettes izikka buro ginbettishe de7ees he keeththaza garsanka daro ogetinne asati hantizasoy de7ees

hayssan boro ginbbetiri keexxettishe diza keethay beettees izikka keehippe dhoqu giidi pude salo bishe beettes izi keexetteska shuchchafe woykko ginbbetiri keexettes.

Hayssan keethay keexetishe dees. he keethazikka izas keeththa gaathas keehippe darokko izikka shuchappe gimbetidi keexetees.

Hayssan issi addey gede sinththara hamotishe dees. issi kaameykka iza sinthara ha hamotishe dees. ha addezikka issinokko iza sinthanka makinay dees.

hayssan heedzdzo macati beettetes istika keeyppe lo'iza mayo mayida be kushenke worqe malatiza miish oyqqidi deettes istafe guye baggarakka booththa keeththay beettees

Heedzdzu aawati eqqida istika gammo dunguza may7o may7da issay ista giddofe ba duunan som7an woykko duunan mayke woththides

Daro asati hoge bolla bettettes he asatappe daro nayti qasseka uttidi deettes issi naazi sintha baggara zokkon shancawoykko borsa bayides

Issi aaho keeththay keexxettishe woykko shuchchafe ginbettishe beettees izikka pude dhoqo giidi bishe dizayss beettees iza sinthanka cililla maatati betee.

hayssan daro asati bettettes istafe nam7ati sinthera issineya maca issinas adde gididi hamuttishe woykko hantishe bettettes izatappe buye baggarakka daro asay beettees

Hayssan eedzdzo asati eqqida he asatikka maxaafay ba kushin oykkida izatappe guye baggara daro tamareti nababiza maxaafati taran taran uttida

Hayssan gashe nayti betetes istika keehippe gashekko be tamariza tamaresa gelidi uttidi tamarishin issi issara ka7ishe betetes.

Hayssan tamar nayti betettes histika ba tamarizasoza gelidi uttida he nayti mayda mawozikka issi medho may woykko yuniforme gizayssa maydi uttida.

daro gashshe nayti issi boota shiiqidi tamarishe deettes histika keehippe gashshe naytakko ka ishenne tamarishe dizayssa ayssi keehippe qoncidi bessees

Daro tamareti kifile giddo moykko keeththa guddon paattanettishe woykko xaabishe bettettes istafe sinthe baggarakka issi astamarey beettes.

Iss adez betes, izika be hu'iza bolla qope wothid ha sinthe tishi histid xelishe Des, izi mayida kootezika boothuko.

hayssan shuchchafe ginbettiri keexxettira keeththay beettes izikka qooday keehippe darokko iza matan boro diccishe woykko cililiza mithati bettetes

aaho kifilen issi addezi nababishe beettees he addezappe sinthe baggara daro maxaafati goyrekka daro maxaafati bettetes he addezikka izappe nababishe beettees

Hayssan issi adde eqqides izikka bollara karetha mayo mayidees. Gaathara booththa mayo mayidi eqqidees. izappe goye bagara daro miththati beeteetees.

Hayssan issi macanaya eqqadus izakka bollara booththa may7o maydus garseraka karetha gurde gixadus izippe guye baggara keeththi beette.

issi kaamey beettees izanka heedzdzu asati kaameza gaatha gelishe beetetes izi hamutishe dizasankka iray bukkidaso maasatees

Hayssan daro asati issife shiiqidi oge giigishe deettes ogarakka kaametinne asay bana mala dumma dumma eqa ekkidi giigishe doosona.

daro asati shiiqidi issife eqqida istika goyshenne woykko bookkishe bettettes ista giddon issi macashiya bettawus izakka sure gixada woykko dancada dawus

daro asati issife shiiqidi oge pittishenne woykko baasishe bettettes heyasatikka ogeppe shuchchata issi issi bagga yeggishenne qasseka asay hantana mala giigissishe dettes

Hayssan daro asati eqqida istika keeppe lo7izaytakko ista gaaththan daro asati gammo dunguza may7o may7da isti may7o maydayssikka keeppe lo7izayssakko

Oge giigissiza kaamey ogeza baasiishshe woykko giigissishe beettes he kaameza sinththan oyddu asati bettitin oyddatappe nam'ati maca qasseka nam'ati addekko

dumma dumma asatinne dumma pooliseti eqqidi dettes ista matanka hedzdzu toora hantiza kameya eqqadus guye baggarakka booththa kaamey dees

Hayssan oge baasiza woykko giigissiza kaame beettes izikka ba gongezan biitta kunttidi dhoqu istidi oykkides.

Hayssan heedzdzu asi beetes. Istikka nam'u tohora hamutiza motore geetetidaro togida izappe sinththa bagarakka daro kaameti beetetees.

Hayssan oge giigissiza kaamey beettees iza matanka daro keeththati keexettidi dizays beettes heni baggara qasseka kaameti hamotishe beettettes izappe sinthe baggarakka keeththati de'ettes.

Daro asati oge giigishshisi deettes istika akafanne zaapa qasseka marcokkidi goyshenne akaafara aaththidi aaththidi ogeza giigishshishe beettosona.

Hayssan daro keeththatinne daro bombati bettetes izatikka buro keexettishshe dettees issika ginbe keeththe geetettidi erettes izanka daro asay aqanas maaddees

hayssan issi addey beettees izikka bombofe haaththe uyshe woykko mecetishe beettees izikka ba upe bolla qoofe woththides izappe guye baggara mithay direttidi dees

Hayssan aaththe tubboy beettes izappe daro haaththey pultishe woykko ha gukkishe beettes izachanka daro haaththeti eelidi nne qasseka maatatikka bettettes.

issi awo denban keeththaynne dumma dumma tubboti haaththafenne shuchchafe ginbettidi keexxettishe dizayssi beettees izappe gede baggara kammithay beettees

Daro asati issi bolla shiiqidi deettes istika keyppe lo,iza gaammo dunguza may,o mayda istika dhoqu histiti issi pistale malatiza miish oykkidi deettes.